Ano ili mwi kulanilo isi bakulisila bye tsi'nyenyi lwekhuba ikhembonawo kamarofu, water melon , tsi nanasi, tsi'nyanya, avocado ne ibindu bibindi.

Naboone inzu ye zinzuchi oba gumusinga, zinzuch zilikho zine indwela ili mugari tsine khatsijendela khungagi

Nabone ibulafu wenzu iliyo ipusi ningoho itwaya byafanire bili hukana huhupana lwehuba pusi yarorele ingoho ate ingoho yabalayisile tsindaya

Umukhasi wemile khamunamuna, inyuma wewe iliyo shisaala ni bibindu byafwana nga isi bakulisila tsi'nyeni.

Gimikhono gibili gyafanile gyomusani umuwanga gilikho gamafubi gamanji khagisaba gametsi ge khu tap khasabila sabbuni nga akhupile lifulo

Ono wafanile umu masayi warunduraka khumurwe wakwara zimatongo wasutile likhese mushifuba shewe likhese lyosi lyafanile lifu

Ano ibonekha linambo oba akhundu akhulakhulana naabi lwekhuba tsingudo tsimiliyu naabi tsi matokha kha tsimilakho , tsindala tsili asi, itsindi tsili khukari itsindi tsa birira khungaki, tsi motokha tsabirirakho

Kuno kuli ku pussy kwekamilile khasi e kubaale kukali kukwene, ne ku pussy kuli mulangi i'maali kwarusile kamabooni kwekengele kulinda sye khulya

Uno ili umukangi wakwalile i'mask oba syileeka sye i'munwa, wakwalile ni tsi glove mukhono wakwalile i'jacket ili mukhono wakhambile sikepe syafwanile sye kamaasuswa.

Naboone a'a umusani abonekha nga ukulisa tsi'ngeni , tsi'ngeni tsili mubikha bikaali ,tsiliwo itsilikho bufumbo tsabawo tsesi abakile tsabawo itsili musawani imali tsiwanga wa'ambile ne isibukulila mukhono.

Ino ili lukongo lulikho bilimwa bikali naabi ne asiina elukongo iliyo bibyombekhe byesi bakulila kamabaati kerangi ke'njawulo , iliwo kamawanga, yabawo ka'green yabawo kamakhale ka katalaka

Ino ifuso yasutile kamatoore tsingote inyuma we ifuso yene iliyo umusani umulala weyambile khu mitalimbwa ukundi wakonele khumatoore webimbile itundubali mumoni

Ino inzushi yabonekhile inga igwile khushimuli khesusuna butsamu bweshimuli imale ise ikhole bubukhi,

Igaali yabowihileho tsi'nyungu, tsili tsi'nyungu shinane, umusaani wa tsi situlile hugali hafuka, hayila hukulisa hu lukudo lwo malamu

Babaana bafwiti ne umukhasi, ne bakhasi bakhulu bali khukendela khulugudo lwo'marrum basutile kimipila kye kametsi khumirwe bama kametsi.

Nabone injushi yakwile hu shimuli, shimuli shili mulanji iya purple, hesusuna bunuri buli mushi muli

I'no ili kametsi kaliwo ni shisaala shili khukali iliwo kubaata kwemu metsi nga kulikhuwenza byekhulya nga wiwi ne kamakhano.

Naboone basaani bataru bali mushikewa, khabenyaa ni i'khaafu nebafwanile bali khukana khuki chanjaba yesutile mungaki.

Ino ili kamakhono ko'omundu wekhasi, waambile indali iyira buwukha khasabila mukhono. Kamakhono kali ko'omundu kafwanile umundu umuwanga, ali ni i'mbeeta khulwala lulala

Tsino tsi'tika tsili mushi mubisaala byayoma, inyuma wayo iliyo bisaala nenga babisalanisa

Naboone injusyi iyitsuule khumusinga kwayo yakwilekho yamemanile, ikyindi khe pamburukha mumbewo ne itayi iliyo ligulu lye mukala

Eyi ili injushi nenga yakhupile kumukongo tsindaya tsilimo tsi color tsingali ilimo iye nabinzari imali yabawo ni iye grey ikhe susuna bubushi.

Syino isyombekhe basyombekha syamiliya tsindulo ilikho bilimwa, isyombekhe syene khukari khwe khundulo ni khundulo khulikho khasalaba khakhokesa nga sisyombekhe sili i'kanisa iye bakatuliki

Shino shishali ishilimo chimisaala chiminji chimyene ne shanjelekha ibonekha nga kumubimbi isi kumumu kwosha lwekhuba bunyaasi bwayoma ne busaala bulimo bubwimbi.

Iyino ili ingwe yemile mu bunyaasi buleyi naabi , yalolele mushifani ne bunyaasi bwene ubu bwokesa nga bwe mumubimbi isi kumumu kworura naabi lwekhuba bwayoma.

naboone ohu hundulo hwe nyanza iliho kamaato kamanji kamene, ni bibyombehe bimiliyu bye gorova, babyombeha muranji imwanga, inyuma we byombehe iliyo lukongo luliho busaala bwa'wimbi

Naboone u'mwana uwe'ekhaana u'mwaana mufiti ali inyuma wesyisyombekhe hesi baloba khumalilisa bulayi sya cement oba permanent, khafuga kumugulu kwe i'pikipiki.